Le foto sia me la, míakpɔ be amea ɖewo va asime, amea ɖewo dzonu ƒlem, amea ɖewo hã awu dzram kple nu geɖewo eye amewo tɔ ɖe wo gbɔ.

Woyɔna afi sia be paliament haɔs. Afi ya la MP geɖewo nu ƒom kple ame aɖewo hã wo kɔ dam eye ame aɖewo be yewoa tɔ dzre la.

Tsileƒee nye afi sia. Nu ʋii geɖewo le afi ma. Tsilepapaŋu ƒe drɔwa kple WC le afi ma hã.

Le afi sia la, nyɔnu woame eve siwo bla tawo nu ɖam, nu geɖewo le afi ma, abe nuɖati, akpleɖati, agba kple nutɔgba.

Nyɔnuvi nyakpɔ ene wole foto sia me. Wo nu ɖu eye wo nu hã kom. Dzi le wo dzɔm vevie ŋutɔ elabena wole foto ɖem.

Ŋutsua wɔ me ve le ɖa fia ƒe. Ɖeka tsi nye tabɔ eye evelia nye ɖekakpui. Ɖafianuwo le afi ma kple sanitaza hã le afi ma.

Le foto sia me la, miekpɔ be ŋutsuvia ɖewo le atsia ƒu gbɔ eye wole footbɔl ƒom. Wo kata wonye ame yibɔ si le bɔla ƒom.